Cora asati wollayta wogaa qonccisiyaa mayuwaa mayidi baggaykka qassi wollaytta yelegaa banddiraa xooqqu otti oyqqidoosona. ettappe corati bantta kushiyaa xooqqu oottidaashin issi na'ay naa"u kushiyaa bagaa dentti beettees. ha na'aa sunttay onee?

Issi baazzoti ekkiya sohuwaan issi doozay qommoy de'ees. ha doozaykka ya baggappenne ya baggappenne giddoti ekkiyaa olatti ekkiya sohuwan beettees. ha doozay sunttay aybba geteetti?

Cora wolaytta dichchaa toho kuwaasiya kaassanchchati bantta kaassaa polidi daagaa oyqqi uttidosona. Gidoshin etappe qassi haddirssa baggaara issi kushiya gakkiya kootiya maayida bitaniya sunttayi oonee?

issi gastta bitanee ba zazzaluwaan eqqida miizzaw mataa laalidi beettees. ha miizzatu giddoppekka issiniyaa som"uwaan boottay diyooro qiibaa dugekko shiiqiyoode qassi karetta meray diyooro ha miizzee sunttay oonnee?

Wolayttan asay banttaw issi issiba go'ettiyo maadetiyo mittappe massetidi giigida miishshay de'ees. gidoshin ha issi huuphiyaara muumi orddi uttida gidotiyaa ginay masetido mittay aybba go'a immanaw giigide?

shuchchan oosettida dembba ogee beetees. ha ogiyappe sintta bagaara dooyeti utida pengee de'ees. ha penggiyappe sinta bagaata eqida errisuwaa xifatee woygii?

Wolaytta sodo yunburshshiya yaagiya xifaate xaafetidi wogga shuchchan keexettida keettaa bollan de'ees. Ha him topiapeka gido baggaara yuusho meran wolaytta sodo yunburshshiyaa yaagiya zo'uwaa bollan xaafetage de'ees. Ha sohoy awee?

Xurqqayiya yaagiyoge des. hagee xurqayeekka booraa goyiidi booray hhamettaa ixxikko zokkuwaappe sho'ikko booraa seeliossidi hammetiidi eesuwan goyanawu baanawu maadiya goshancha miishsha.

Hayayya lekkiya kaa'iya wolaytta asati wolaytta wogaa qonccissiya hadiyaanne dungguzza maayidi cora attuma asa xalaalay eta giddonkka boottaa maayidaagee guyeeranne sintta baggaara issoy qa beettees. Coratidi issoy issuwara shiiqquwaann dulaakka tokkidi haasayiidi de'oosona.

kushe hii; llnachchatun giigida urqqappe mereti uttida so miishshati hegetuppekka ottuwa, gombbuwanne maatta manaccee shiiqidi corati giyan bayzziyoosana de'oosona. akka bayzziya issi mishiressi tohoy qassikka mata malatiyaa caamma wottidi zambbelekka zo'o gididaage I mata uttiis.

doozzati kummidi uttido sohoy de'ees. ha doozzati xooqqa deriyaa bollaranne qassi ziqqa sohuwara kummidi beettooosona. gidoshin ha sohuwaan doozzatu qommoy aybee aybee?

Dumma dumma qalametun giigida asay uttanawu maaddiya oydetinne qassi A sintta baggaara qassi tukkiya wottidi uyanawu maaddiya xarphpheezaykka de'ees. Appekka yaa simmiyo wode zo'o qalamiyan giigida gorddeenne ya baggaara qassi shuchchappe giigida dirssay de'ees. de'ees.

Gonggiyappe maseti giigida sankkay naa''ay giigidaage beettees. he sanqqappekka sintta baggara issi gaare milaatiyaage de'ees. ha gariyaa gochchanawd de'iyaa medoosay hareyye pare?

Issi wodalla na"ayi ba qooriyankka wolaytta wogaa qonccissiya sharbbiya xaaxidi toho bollan uttidi beettes. Appekka guyyessa baggaara naa"u parati doosona. Ha paratu sunttaa ayba giyo?

Issi waaciwaaca yelaga na"iya ba huiphiyankka qophiya wottada ba qooriyankka wolaytta wogaa qonccissiyagaa wottada karetta suriyanne bootta shuraabiya maayidaara haa simnada guyye baggaara deree diyagaa matan uttaasu.

Cora maccanne attumma naati bootta shuraabiyaa maayiddi wolaytta wogga qoncissiya meraa tiyettidda qallamiyaara de'yaagga maayi uttidosona, gidoshin ha bandira malattiyagga xooqqu oottiddi bantta giddon esiddo gaassottay ayibbe?

Cora macca naati issi mala masyuwa maayidi dumma dumma huuphiya meran oosettidi uttidosona. Ubbaykka micciiddi de"oosona. Ha naatu giddon karetta na"i de"ii baawwee?

Wolaytta tohuwaa kaassanchchati issippe shiiqidi sinttara amaridaageetikka hokkin guyyeera corati eqqidoosona. ha sinttara hokkidaageetu giddon karetta maayuwa maayyidaagee aybbe? aybbissi maayyide?

Dumma dumma miishshaa wottanawu maaddiyaa kiisiyaara de'iyaa buquray beettees. ha buquraappekka issi baggaara heregaa giddon de'iyaa burccukuti nne a woottiyoo miishshay beettoosona. ha burccukuwaa wottiyoo miishshaa sunttay aybee?

gaagga abarasha ba doonan zo'o mera qalaamiyaa tiyyettada ba achchaakka bootta mulxxuxxaa besaydda de'awus. iyyookka huuphphiyaan guyyessa baggaara zo'oy de'ees. hagee zo'oy iyoo huuphphe gaanee? ayba gaanee?

Issi cora naati eepudiyaa maayyidi de'oosona, etappe baggaykka gulbbati, baggaykka qassi gulbbatoosan yeekkiyaaba missaatees. hageeti ayssi gulbbatidoona qassi yekkiyaaba gaasoy aybbe?

Soodo amba mantta Zalaqqa Ababa so baggara dumma dumma asati banttaw aleeqanaw yuuyi ekki uttiyoosay dumma dumma oydetinne xaraphezzati giigi uttageeti beettoosona. qassikka sorphopha maatay lo'i uttida maatatikka de'oosona.

Issi karetta shamiziyanne karetta suriya gixxidi karetta caammaa wottida yelaga na"ayi ba biradhetakka xoqqu oottidi xeelles. Appekka ya baggaaranne ha baggaara de"iya naati aappunee?

Zo"o, boottaa qassikka dumma meraappe giiggida miishshati issi keettaan de'oosona. Hageekka asay ba yelata layttaa, woykko ba bullaachchaa qassikka dumma dumma lo'iya woykko issi qoppanawu koyiya qoppisuwa galla bayo go'ettiyo miishshaa.

Cora upuppati punettidinne qashsheti issippe gayttidi yuuyyi all''i kaaqettidi yuushshuwan addl'ee ciishshaa miilatiyagenne boottappe giigidaage lo''idi issi laytta qonccissiya naatu yeletaa bessiyaaga yoottees.

Dumma dumma matta oyqqanaw maadiya mattassi giigida xawulappe oosetidda saaxineti beettoosona. hagetikka de'iyaageeti muleera qoodan aappune? eta giddonkka qassi adill''e meran tiyyetida saaxiniyaa qooday woysse?

Wolayttan daroto biittaa goyyanawu maadiya dumma dumma qommo miishshati de'oosona. Ha miishatuppekka booraa istta giiko qassi biittaa goyyanawu maaddiya mittaappe giigiya miishshaa sunttay ayiba ayiba geeteti?

adussa uuttaynne qassi ha baggaara dumma dumma doozzay de'oosona ha doozzaappekka sintta bagaara beni wolaytta wogaa qonccisiyaa keettay de'ees ha keettay leemoye wolaytta keettee?

hayl ye iggiziyabiheeri new yaagiya amaaratto pitaliya xaafetida pitaletu garsan, fuudi zooni yaagiya ya bagaaranne ha bagaara de'iya malaatay aybaa qonccisanaasee?

dumma dumma cora doox=zzati kuumido sohoy beettees. ha sohuwaan dumma dumma doozzati doosona. ettape ya baagaara qaassi wogga dere dees. ha doozzati de'iyoosay awee?

dumma dummaba bayzzanaw maaddiya giya giddon cora maccaasati bantta dumm adumma katta ayfeta wooykko maanawu maaddiya timatimmiya, karootiya, donnuwanne gumbbo santta getettiyageeta oyqqi wottidoosona. gidoshin ha donnoynne kaaroote dumma dumma bantta shiishshuwan shiiqqi uttidaageeti beettoosona. hageetu waagay woyssa woysseashsha?

issi bitanee bootanne karetta gididda wadu miizati maatay sulpipaagan miidi diyaga giddon karetta kootiya maayidi eta garsan eqqidi

'Kokonat milk' yaagetiya inglizatto xuufiyaa xaafetida miishshay beettees. ha 'kokonati milk' yaagiyoogassikka maadoy aybbe? aybbaw aybbaw go'etiyo?

Wolaytta Soddo ambba giddon dumma dumma kaame baanaw maadiya ogee de'ees. hageekka ushachchanne hadirssa baggara de'ishin ogiyappe gidduwan qassi cora qommo doozati tokettid asa kuwassi maaddiyaageeti de'oosona. haa doozatu sunttaoona gaane?

darotoo asay qumaa ussitidi maanawu xaqqametiyoo usttaa qommoti cora. qassikka haattaa zeeriwaan go"ettidi mokissiyoo usttaa qommoota gidiidi ha usttaa sunttay oonna geettettii?

macca naatussi dumma dumma hanotan dadetida huuphee beetees, ha huuphiya dadetaa suntay ayba geetettiii? qassiikka aybawu aybawu maadii?

keeshshee wollayttan darottoo erettida miishsha. ayyoo maadoykka ooshshaa woykko moorettidabata biittaa dumma dummabaa keessidi kare oolanawu maaddees. ha keshshee aybappe merettii?

Daro maccanne attuma asay shiiqidi uttidoosona. Etappekka sintta baggaara ziiriyan cora macca naati Wolaytta woga qonccissiya maayyuwa maayyidi eqqidoosona. Guyyessa baggaarakka attuma naati daroti Wolaytta woga qonccissiyaa maayuwa maayyidi uttidosona. Ha sohoy awaa getettii? aybawu shiiqidaba milatii?

Cora asati issi keettaa sinttan wolayitta wogaa qonccissiyaa maayuwa maayidi issoy issotikka qassi gatimaa oyikkidi yaanne haanne yuuyyiiddi de'oosona. Ha asati ayibawu yuuyyiyoonaa? Ammanuwabaa qonccissiyoonaayye banttawu dumma dummabaa haasayiiddi diyoonaa?

Zo'o maatta miizziya ba yelido maraara issi yelaga naa'e sinttan eqqidoosona. mariyakka aayyiyo malatiyaara zo'o. qassikka naa''u qooriyan wodoroy all''idaage naa'e kushshiyaan geli uttiis, etappe sintta baggara issi qorqqoro keetta goday beettees.

Issi mala kafoti shiiqidi issi sohuwan hombbocciidi de'oosona ha kafotikka shiiqqidi uttiddo keettay ayssi keexettidee qassikka aybaappe aybaappe keexettidee?

Issi yelaga na'ay bootta shuraabiya mayidi karetta suriya gixxidi kaamee biyo ogiyappe haddirssa baggaara dugettaa biiddi beettes. Ha kaamiya ogiyappe ya baggaara qassi adil'e cishsha meranne karetta qalamiyan tiyettida sohoy de'es. Adil'e ciishsha malaatay ayibee?

Dumma dumma asaa naati mattoyiya ushsha uyyiyo cora ushshati de'oosona. Hagetu giddopekka qooriyaan woykko tuchchan zo'oy, zo'o tuchchan tuccettida ushshay awugee?

Cora maccanne attuma naati ziiriyan issi woraa garssaara puulatti uttida maataa bollaara biiddi beettoosona. Ha naatikka awa biiddi diyona, eti biyo sohoyikka awee, qassikka hagan beettiya doozzatu giddon dumma dumma cora doozzati de"oosona. Ha doozzatikka awappe yiidi mokkidonaa?

Issi goshshaakko xeelliyo saate shonkkoora milatiyaage biron puutiyaageenne abokaado mitta malatiyaageeti issi shooqa giddon beettoosona. Appekka ya baggaara ciqaappe merettida keettay qorqoroy des.

Dumma dumma goshshaa oosuwa kaafiya yarati shiiqidi corattidi yiidi goshshaa giddon giigida ayifiya immanawu shhiqida murutatukko gelidi issoy issuwaara xeellidi bantta qofaa yootettiiddinne haasayiiddi beettoosona. Etappekka naa"ati keehi dulkkida zo'o kushe qantta kootiya mayidi eqqidosona.

Ha qarxxaappe oosettida godaa bollan kaqetti uttida misiliya giddon de'iya misile milatiya maccanne attuma asati beettoosona. Ha attuma asati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa maayidaageeti qassi sintta baggaara de'iya bullukkuwa maayida macca asati aappunee? Ane intte aaye tammay erikko odite.

Wolqqaama deree xoqqidaagaappe garssa ziqqaara qassikka ollatiya sohoynne xoqqaara duge goggiya bootta geeshsha haattay beettees. Appekka ya baggaara qassi issi maata milatiya keehi puulattida cora dozati beettoosona.

Ogiyaa geeshshidi beettiya cora maccanne attuma asati de'oosona. Etappekka issoy sinttakko shiiqidi adl"e mera koottiya maayidi hokki uttidi ola giddoppe pitide beettees. Ha adil"e meraa kootriya maayyida na'aa sure ay maleshsha?

Uutta qommotti cora gidishin ha sohuwaani qassi loocingga yaagiyo uuttaykka beettes, ha uuttay asa naatussi immiyoo go"ay aybe? hara uuttatuppe ha uutta dummayidabay aybe?

Cora asati bantta sinttaa guyyekko zaaridi de'oosona. etappekka ichchashshaa gidiyageetuppe naa''ati qeeri naata gidishin issi attumaara naa''u maccaara haakko simmi uttidoosona. hageetu giddoppekka gidduwan addussa qamissiya botta maayyada Itoophiyaa banddiray meray de'iyooga maayyidaari sunttay oone?

Issi na'ay huuphiyaa qanxxetidi de'ees. ha huuphiyaa qanxxide de'iyaa na'aykka maayidooge. zo'o meranne boottay de'iyoo issi cacara bolla baggara maayyiis. hagee mayyidoogekka na'a bolla huuphee giddo gelidi a qassi moorena mala teqqanassi go''ees.

Cora asati hegeetuppekka issoy zanxilaa oyikkidi haako simmiyo wode toketida chiginniya xeelliiddi beettoosona. Eta giddonkka daro macca naatinne qassi gasti ekkiya atuma asati beettoosona.

Santtaa yaagiyogee darotoo asay oyttaaranne dumma dummabaara usttidi maanawu maaddiya miishsha. Ha santtaykka toketti uttidosay dumma dumma aradda sohotuuna. Ha santtaappe sintta baggaara eqqida naa"u mittati oona geetettiyon?

Dumma dumma meran giigida asa medhdhanawu maadiya indda bollan yeggiyo miishshay de'ees. Ha inddan yegganaw maaddiya miishshatikka bantta dumma dumma qottaninne meran giigidaageeta gidishin dumma dumma meran giigida miishshay bayzzetiyo sohoy awane?

Daro wogga wogga bonchchehttida asati banttana qonccissiya bolla baggaara poo'issiya maayuwa maayid qassikka biittaa bookkanawu maaddiya shoodiraanne akaafaa oyqqidi biittaa caddiiddi haakko simmidi oottitiyddi doosona.

Yelagatussi daro wode banttaw allaxxanassi maaddiya puule yaagiyooge qassikka hega kaa'ide de'iyaa naa''u yelaga naatinne eta ha xeelliya issi na'ay uttidaage beettes, appekka ya baggara issoykka hankko puule matan eqqidi eta xeellide diyaaba milaatees.

Gallassaa laatamanne naa"an oyddantto aginan naa"u sha'anne tammanne laappun maarotettaa layittan xaafettida erissoy hagan bootta godaa bollan kaqettidaagee beettees. Hegankka garssa baggaara cora eta qofaa oyikkidaagee qonccidi uttiis.

Beni wode Wolaytta asay biittaa bookidi kattaa tokkanawunne bull''anawu maaddiya xikee de'ees. Ha xikkiya sunttay beni wolaytta asay woyggidi xeessi? Ha xikkiyassikka aappun achchay de'i?

wolaitta wogaa qonccissiya meran giigida godaa bollan xaafetti uttida kase kahuwaa xoona gaagga geetettiyaagaa misilee beettees. ha misiliyaa yuushuwankka qassi axille ciishsha merainne giddo baggaara qassi salo merai de7ees. ha salo merainne axille ciishsha merai aissi ti7ettide?

oge doonan tokketi uttida dozati de'oosona. ha dozati darotoo asaa na'aawu imiyogo'ati puulaa puulayidi issi heeraa lo'issanawui maadooosona. qassikka kuwatin asay uttanawu immiya dozatuppe issuwa.

Tohuwa kuwasiya kaassanchchatti nagatti guye bagan bantta kushiya laalliddi hokki uttidosonna.

cora qommo ufuuppati punetti punetti kumidi kaqettidi yuuyi uttidaageeti beettoosona. etappekka adilde ciishsha meranne zo7oi beettees. hageetuppe dummatidi axilde merappenne zo7oppe dummatida mera sunttai aibe?

oosuwaann erettida maccanne attuma asati ooso saatiyan bantta oosuwaa saatiyaa shaammayeppennan aggidi corati issisaa shiiqidi hashettiyoogan oottiinni beettoosona etikka pulayido oosettidasai etappe guyyessa baggaaranne oosettiidi diya sintta baggaara de7iya dumma dumma doozzati deettoosona

heezzu asati hegeetikka aawaa aayyiyoonne na'iyoo geetettiyaageeti issi puulattida sohuwan eqqi uttidosona ha aaway aayyiyaanne na'iya maayido maayiyoy aybaa qonccii?

dumma dumma asanay baayyo puulattanau go'ettiyo woikko bantta biredhdhiyaa wottidi go'ettiyo miishshay beettees ha miishshai de'iyoosai awaanee qassikka aappun aappun biran bayzzettii?

alleequwaassi go'ettiyo miishshai wogga heregaappe so baggaara kaquwan de'ees ha dayiyaageetu qooday aappunee aybawu aybayu maaddiyoona qassikka xomppee xomppiiddi de'ees aybawu xomppii

walaittattuwaa luxiyo maxaafaa yaagiya maxaafai issi adill'e ciishsha mera bollan xaafetti uttidaagaa huuphessa baggaara kase toophphiyaa banddirainne qassi tohossa dere deretetta asa banddirai beettees ha maxaafai apuntto kifiliyaa tamaaratussi xaafettide?

wolqqaama shuchchaappe giigida adussa keettay de'ees ha keettaa sinttankka cora qommo doozzati yabaran de'oosona ha doozatuppekka sintta baggaara waannatidi beettiya doozzaa sunttay aybbe

issi kuddaa kumi uuttida ushsha qommo geetettiyaagee de'ees ha koddaa bollankka de'iya sunttay maltta giniis yaagees ha ushshay aybawu maaddi qassikka i tucettido tuchchaa meray ay male

issi bonchchettida izaawu karetta oydiyaa bollan uttidi ba ayfiyankka manaaxiriyaa wottidi sinttakko simmidi uttiis ha bitaniyaa sinttan de'iyaagee haatteeyye?

ha sohuwaan beettiyaa xuufekka salo millatiyaa pitaliyaa xaafetidi boottaba bolla de'ees. ha xuufiyaappe pude baggara qassi erisso mala xaafiis. pude baggara qassi yuushsho mala giddon erissoykka xaafetiis, hageekka qassi tohossa toophiyaa asa giigissiya woykko sittissiya soho gidiyooga bessees.

puulatti uttida asanay uttanawu maaddiya miishshain qassikka kumaa wottidi maanawu maaddiya miishshai shiiqi uttidosona. dumma dummaccitan de'iyaageeti shiishidi qoodiyaakko aappuna kumanee? ha sohoikka aybaa go'ettanawu maaddiyaasa?

issi woga heregaappe keexetida keettay de'ees. appekka ha bagaara shchaape keexetida sohoy beetees, gidoshin heregaappe keexetida wolaytta soodo yunvurshiya giddon naa"antto digriya naata tamaranwu maades.

Giyan saamunaa bayzziya macca na'iya uttidaara deettousu ha saamuneekka sa'an zin'aagee oydda gidiishin eqqidaageekka oydda. Ayssi saamunaa zin'issada issuwaa a bollan essade

Wolaytta sodo yunvrshiyaa giddon dumma dumma asati woykko luxiyagetti bantta sooppe yunvrshiyaa yiidaba malatoosona. Ha asati gellidi de'iyoy koyro geliyo ogeesha woykko naa'antto geeliyosay?

dumma dummaa cora issi meran merettida haattaa oyqqanawu maaddiya miishay de'ees ha miishatuppekka pude baggaanne duge baggaara dumma dummaa seera nanggisiya xaacedi beettoosona pude keettaa pengge baggaara eqqida bitanee woykko seera nanggisiyaa xaacee maayiro maayuwaa qommoy aybee woykko ayba mere

dumma dummaa asa na'i alleeqanau go''iya miishshati kaquwan beettoosona gidoshin etappekka corati bootta miishsha bollan de'oosona corati qassikka salo milatiaegaa bollan de'oosona ha buqurata woykko miishshata shammanawu kaqetti uttido sohoy awaanee

wolaitta soodo ambbaa yaagiya issi yuushuwaa giddon wolaitta soodo ambbaa yaagiya bootta xuufiyan xaafettidaagee maata milatiyaagaa bollan de7iyaagee beettees. aappekka duge baggaala qassi zo7onne adil'e ciishsha malanne karetta gidida wolaitta yelaga naatun banddira bessiyaageekka de7ees.

Zo'o meran oosettida woxiyaa duuqqiyo miishshati heezzai issoi issuwaa bollan uttidi qassi kushiyan oyqqiyo ogeekka ya baggaaranne ha baggaara coora heezzatuyyookka beettees etappe guyyesa baggaara zo'o e godaykka dees.

Zammana hanotan giigida puulattida caammai qassikka bolla baggaara bootta qachchiyoogeenne qassi yuuyi aadhdhidi karetta qalamiyan tiyettida lo"idi puulattida caammay bootta baa bollan utti utis

daro allequwassi maaddiya miishshati qassi kaquwan issi wolqqaama aaho heregaa giddoora kaqettidi uttidaageetanne qassi asa milatiya eeshoy ya baggaara eqqidi uttis.

Dumma dumma doozzati ya baggaaranne ha baggaara beettoosona. eta meraykka dumma gidoshin ha doozzati beettiyoy awa heraanee ayyo maadoykka aybbe?

issi kaamee biyo ushachchanne haddirssa baggaara beettiya ogee de'es ha ogiyaappekka gidduwan adl'e ciishsha meranne karetta qalamee ttiyettido shuchchay beettees ha shuchchay eqqidoy aybaa maaduwaasse

tamaariya luxiyaageetu maxaafaappe issuwaa giitettiya amaaratto qaalaa doona yaagiya maxaafai koiro kifiliyaayyo giigidi uttidaagaassi bollaba gaara de7iya magalashoikka beettees hageekka giigidoyi toossaa dere deretettaa asa' yaaggiya timirtte biiruwaappe kiyidoogaa malaatees

xiidaa malattiya dozzay hara dozzatuppe dummatidi haahuwan beetees. ha dozaassi maadoy aybee?

ammano sohuwan dumma dumma cora asati ammano sohuwan goinniiddi deettoosona ha asatuppekka issoi salo mera kootiyaanne giddowaara qassi bootta shuraabiyaa maayidi uttiis i gixxido suriyaa meray ay malati?

Heezzu asati doozati kumidi puulattida sohuwan de'oosona. Etappekka issoy tooketti uttiis. Naa'ati sa'an eqqidosona. Ha asatu giddon maccaageeti aappunee? Attumaykka aappunee?

zammana infirasttirakchcher yaagiyo zammana oosuwaappe keexettida keettai maaraara zo'o qorqqoruwan giigidi puulatti uttiis aappekka pude baggaara asati hamettanawu maaddiya hegeekka giigi uttiis

cora attuma naati issi saa shiiqidi de7oosona eta giddonkka issi na7ai etappe dummati gaxaa kiyidi cenggurssaa xoqqisiya miisha oiqqidi kiitaa aattiiddi de7ees ha na7ai kiitaa aattiiddi de7iyoogee ai beesh

wolaittan laitta laamiyaa geetettiya gifaataa yaagiyo wogaa kaassai de7ees. ha kaassaa kaa7iya cora attuma naati gazziyan duriiddinne guppiiddi beettoosona. etappekka sintta baggaara naa77u maccanaati uttidosona. ha uttida naatu sunttai oone?

issi keettaa giddon odibesso miishshaykka godaa bollan kaqettidi uttiis. ha baggaarakka asay uttanawu maaddiya buquray beettees. ha buquraa sunttay oonee a sinttankka de'iyaagee aibee?

Issi wugga kaamiyaa ogiyan eqqidi pude biddi beettees. ha kaamiyaappekka ya baggaaranne ha baggaara cora asati de'oosona. gidooshin ha kaamii bootta meraappe pude baggaara de'iya tiyettida meraa sunttay aybi?

Tohossa Toophphiya banddiray de'ees. Ha banddirankka oyddu mera qalamee de'ees. Issoy maata malatiyagaa, issoy adil''e ciishsha mera, issoy salo mera gididi qassikka issoy zo'o appe gidduwan issi haraphphiya de'awusu. Ha haraphphiya kafotu qommo gidada saruwa biittawu immiyaro woykko saro biitta yaagiya malaataa qonccissiya haraphpho issinna de'awusu.

Seeraa naaggisiya xaacee bootta maayuwaa maaidi uttiis qassikka ya baggaaranne ha baggaara naa77u asati a miyyiyan uttidosona ha seeraa nanggisiya xaaceenne naa'u asati uttidosy awee? aybawu uttidona?

Asa na'aa issisuwaappe harasuwaa efanawu maaddiya heezzu tohoynne naa'u tohuwan bululiyaa miishshati beettoosona. Ha sohuwan naa'u tohuwan bululiyaa miishshati aappunee? Qassikka heezzu tohuwan bululiyaa miishshati muumera qoodan aappunee?

Adile ciishsha meraappe merettida qoophphiyaa huuphphiyaan wottida zo'uwaa maayida asati shuchchaa qoxxiidine qassi issoykka ba kushshiyaan bootta kushshiyaan aattiyooga aattidi aybakkonne oyqqidaageenne issoti qassi oyqqi hokkidi yaa etappe guyessa baggaara eta haa xeelliyaanne uttidaageti doosona..

cora doozati dumma dumma meran toketti uttidaageeti beettoosona ha doozatuppekka sintta baggaara qassi maatay puulatti dicci uttiis ha doozaa sunttaa ayba gane

adill''e mera ciishshainne dumma dumma samppatikka godaa bollan kaqettidaagee beettoosona a godankka qassi salo milatiyaa magalasho de'ees' gidoshin ha samppati kaqettido gaasotai aiwu

Wolayttan daroto daro qommo keettaa qommoti de'oosona. Hegeettikka leemuwaa wolaytta keettaa wolaytta keettankka qassi daro qommoy de'ees. Gidooshin ha issi keettaappe guyyessa baggaara uuttaykka beettees. Ha keettan tiyettida qalamee aymale?

Issi wolqqaama haattay zi'ni uttido sohoy beettees .Ha sohuwankka giddo haattaappe giddo ginan naa'u dereti de'oosona. Ha deretu bollankka maatay mokki uttiis. Ha naa'u deretuppe haray ha haattaa giddon de'iishsha?

cora maccanne attuma asay wolaytta asaa kaafiyo oosuwaa oottiddi beettoosona ha asaikka godaa bollan caddi caddidi tiyiyoogaa sunttay ayibe

dalgga wayti yaagiya dalgga biittay goshshawu injjetees yaagiya xifatee wolaytta qaalan xaafettidaagee beettees ha xifatiyaa bollan de'iya xuufee ayba kiitaa asa nawu aattana koyideeshsha ayssi hagee xaafettide

Cora macca naati alleequwaassi go'ettiyo buqurati byizettiyo zan micetti uttidosona. ha micettidaageetu giddon dumma dumma merai de7ees. aappun salo mera buquray micetti uttide?

Issi tenejjaa yaagiyoo issi yelaga na'ay ogiyaan barkkaka xon"u giidi eqqidi uttiis. ikka salo malatiyaa shuraabiyaa kootiyaanne issi karetta suriyaa gixxidi caammaakka pude xoqqidaagaa wottidi eqqiis.

sodo poli tekiniki koleeji yaagiyo luxetta keettai ba yuusho misiliyaa bollan xaafettida bootta xuufee de'ees. ha misiletuppekka giddotiya eeran de'iya salo meranne maata milatiya meraara de'iya miishshay beettees. ha miishshay aybee?

Xaramussiyaa tucciyoogappe giigida jabanaa wottanawu maaddiyaa shidhdhati daroti dumma dumma xaramusiyaa tucciyoo tuchchaa qalametuppe giigidinne lo"idi giyaan bayzzuwaassi uttidaage appe qa hara hara miishshatikka ha baggaara beettoosona.

Dumma dumma godaappenne qarxxaappe direttida dirssai beettees aappekka giddo baggaara issi mela godaappe keexettida keettay qorphphoroy bollaara utti uttiis aappekka godaa matan de'iya keettiya aybawu keexettadee suntteekka aybe?

Shuchchaa qoxerettidi kessido kobolisttooniyaa giyoogee ogiyaa bollanne hiixxidi shuchchaappe giigido ogiyaa kessanau maaddiya corai issi saa shiiqi uttiis hegaakka giigissiya yelaga maccanne attuma naadi ya baggaaranne ha baggaara eqqidi puula yiiddi beettoosona.

daro yelagatinne gastta asti wolayitta wogaa qonccissiyanne qassikka gonddalliyanne tooraa oyiqqidi baggaade sinttaara uttin haraati qassi sinttaara eqqidi issoy issuwa xeelliiddinne malaalettiiddi etikka uldduuduwanne cachcha zayyiya oyqqidosona etikka cachcha zayyiyanne dumma dumma wolaytta wogaa qonccissiya mayuwa mayyidi banttana issoy issuwara haasayettiiddi beettoosona.

issi zo7o shanxxa kumida miishshaa heezzu attuma naati hashettiyoogan denttidi yabagginne ha baggee wottiiddi beettoosona. haggeetuppekka naa77ati issi mala maayidaageeta gidiishin issoi qassi mairo shuraabiyaa merai ai male?

daro baggaa seeraa nanggisiyaageeti oyqqidi kiyanau maaddiyaanne issi giigennabaa oottiya seeraa baliya asaa seeranawu maaddiya massaare geetettiyaagee baayyo de7iya tokkosiyo iqaakka shiiqidi matan utti uttiis

Mino gabaree ba gadiyan giigi sorinaa kiyida gadiyaa bollaa mirxxe zerettaanne madaabbariyaa biittaassi immiidinne zeriiddi dees.

Oosuwaappe issuwaa geetettiya caammaa qucciyoogeenne dumma dumma qeeri qeeri bata shiishshidi giyan baiziyoogee miizetidoogaattan issi naa"u naati uttidi bantta caammaa qucisiyoosan caammaa qucisiiddi beettoosona. etappekka ya baggaara issi gastta mishiriyaanne issi attumaagee eqqidosona' yaakko simmi xeelliyoodekka issi bitanee ogiyaara biidi des.

issi yelaga na'ay sunttaykka mantta daawita saraawita geetettiyaagii issi cengurssaa xoqqisiya pomppaa oiqqidi ba qofaa haakko zaaridi wolaytta gifaata baalaa bonchchuwaa kumetta wolaytta dere asaa bessidi yaagiya qofaa kiittiiddinne aattiiddi beettees

issi wolqqaama amibay dumma dumma oosotun keexettida keettaa yuushshidinne ogiyaakka aattidi bessees. ha so'uwan zo'o qalamiyan tiyettida keettati aappuna?

Cora woraa giddon de'iya issi zo'o ciishshaynne qassi appe ha baggaara maata milatiya issi pisissaikka corattidi de'oosona. woraappe yaakko simmi xeeliyo wode zaafetikka beettoosona.

dumma dumma shuchchaa yuushuwan direttida puulattida sohoy de'ees ha sohuwankka qassi boottaykka male ciishsha mala zo'oikka karetta qalamee tiyettido shuchchati de'oosona gitooshin ha sohoy beettiyoi awa ambaana

issi puulattidinne giigi uttida keettaa giddon he keettaappekka giddo bagga ogiyan qassi doozzati tokettidaageeta beettoosona ha doozzatu sunttaa ay bagan

cora yalaga naati issi saa shiiki uttidi toophphiya banddiraa oyqqi uttidosona. ha toophphiyaa banddiraa giddon yuushuwaa bollan xaafetti uttida dumma dumma yabagginne ha baggi malaatiya malaatay de'ees. ha malaatay itoophphiyaa banddiraa bollan aibaa malaatii aibaa qonccii?

darotoo asai kattaa miyode doona giddon loshshu giidi poogidi haattaakka ushshisiya qumai beettees ha qumaa sunttai aiba giyo? auppe yiide?

"yihun mobaili-sentter" yaagettiya xuufee salo meran xaafettidaagee boottaa bollan kaqetti uttiis. aappekka garssa baggaara eqqida asatu qoodai aappunii?

cora hareti ogiyaara yiiddinne deettoosona. he haretu qoodaykka aappunee pariyaappe ushachcha baggaara yaakko simmidi biiddiya attuma naati aybaa aybaa maayi uttidona?

wolaytta wogaa qonccissiya bullukuwaa maayida cora maccanaati issoy issuwaara qoomettidi yerettiiddi beettoosona ha maccanaatu qooday muumeera happunee eti de'iyoosayoka waana

dumma dumma ooratta baa mayzzi wottido misilee de'ees. ha misiliyankka dumma dumma maayoti maahetti uttidosona gidoshin ha bootta maayuwaa maayida misileti aappune?

iyyesuusi yaallo hiuwota aallo' yaagiya a maaratto pitaliyan xaafettida xuufee aiba meran xaafettide ha xuufiyaappekka qassi ay mala ay pidaliyaa giddon woikko aigaa pidaliyaa giddon asa milatiyaa misilee de'ii?

dumma dumma asay uttanawu maaddiya wombbaratinne qassikka bollaara qumaa woykko harabaa wottidi go"ettanau maaddiya xarapheezay deettees ha citan citan de'iya xarapheezaynne wombbaray qoodan aappunee

dumma dumma maayuwaa maayida tohuwaa kuwaasiyaa kaasanchchati beexxoosona hageetu giddonkka wolaitta dichchaa tohuwaa kuwaasiyaa kaasanchchay haddiri saara giiyye ushachchaara dii?

Qeeri arssa na'ay huuphphiyaakka dichchi wottidagee ba doonaa doyidi inxxarssay zaarin miiccidinne ufayttiidi qassikka ba kushshiyaan misiliyaa oyqqidi ufayttiidi beettees.

Cora ammanuwaa markkatettau kiyida yelaga naatinne gatta asati geeshsha maxaafaa pude xoqqu oottidi bantta kushiyankka bootta woraqatan xaafettida attadiiyye ashshiyaagee yesuusa yaagiya dumma duma cuubeta oyqqidi oge doonan masqqaaliyabaa markkattiddi yuuyoosona.

cora dumma dumma maayuwaa meray de'iyoogaa maayida attumanne macca asati issi kaamiya ogeyaara pudenne duge biya asay beettees. ha asatikka aybaa oottiiddi diyoona? qassikka awu biiddi diyoona?

Dumma dumma qumaa qommotinne ushshaa qommoti coratidi issi baalaw wolayttan giigiyaageeti de'oosona; hegankka issi gel"o na'iyaa Wolaytta dumgguza maayuwaa maayyada; ba huuphiyaa haako tiraakko xanttaa bollan wottada asaa haako bessawus.

daamoota kaamiyaa laaggiyo luxettaa go7aa immiya erissoi xaafettidaagee beettees. aappekka dugo baggaara cora malaatati de7osona. haddirssa baggaara koiruwan de7iya malaatai ai qonccis?

issi arssa maccaasiyaa ba huuphiyaakka yeddada uttaasu ha utti daarippe yabagga miiyyiyaara walaitta wogaa qonccissiya dumma dumma meraappe xaatiyettida sohoi beettees ha sohuwankka axilla ciishshanne zo'o karetta geetettiyaagee beettees. karettaassi qonccissoi aybe?

Seeraa nanggisiyaagee asaayyo mitootida asaayyo xiiliyaanne zaitiyaa zukkaariyaara gattidi shel"iiddinne gishiiddi beettoosona. qassikka guyye baggaarakka cora asati ekkenau kaalliiddi beettoosona.

tolsso ashuwa qassikka ashuwa ba arsaa boli hiizxxidi bayziidi beetees. hagee de'iyo sohoy awa sohuwaaneeshshaa?

karetta xuufiyan xaafettida xifatee deyiyo issi bootta waraqatay beettees. ha waraqatai aiba kiitaa aattin i xaafettido maarotettaa laittaikka awude?

darotoo asay allaxiddi dumma dumma sohuwan uttidi miyo quma qommo ha qumaa sunttaikka aibee qassikka a bolla baggaara uttida burccebaa sunttyi aybe

issi machettiya macca na'iya oydiyaa bollan uttada ciishsha oyqqa oottaasu okka sheleeshiya miize maccanaatu qooday aappunee etikka ciishshaa aybawu oyqqidona

Dumma dumma beni wode asai mattaa oiqqanau maadettiyo koottaa yaagiyoogee shakkuwaa giyoosan kaqexxi uuttiis hagaappe duge baggaara ha shakkuwaappe duge baggaara de'iyaagee aibe

Issi biiraa woykko sinqqi yaagiyo biiraa zaretuppe issuwa gididagee lo"iya burccukkuwa bollan uyanaassi duuqetti uttidagee xarphpheezaa bollan biiraa tigiyo iqqaa woykko xarammussiyan deiidi beettees.

issi misilee heregaa giddon puulaxxidinne giigi uttiis. ha misileekka maayidoy karetta kootiyaanne bootta shamiziyaa gidiishin ha bitaniyaa sunttai oonee aybaa qonccissanawu kaqetti uttidee qassikka tira bollan xaafettida xuufee oona gii?

wolqqaama kaamee ba kaamiyaa oggiyaa bollan dugettaa simmidi bululiiddi beettees. ha kaamee aibaa aibaa caananawu maaddi? ha kaamiyaappekka pude baggaara toopphiyaa banddiraa malaataa qonccissiya zo7onne adille ciishsha merai beettees. ha sooi awe?

upuupay dumma dumma merara de"iyage deesi bagay kaqettidossona bagayi bootta xaraphezza bollani de"iyagetti beettosona.

zammaana eranchchatun giigida xomppetinne qassi shuchchaappe giigida keettay hegeetunkka hegeetu giddonkka naa"u yelaga naati ya bagginne ha baggi simmidi eqqidi beettoosona.

Hashettidi oottoos yaagiya walaytta naati zaabbiya shoodiraa akaafaanne dumma dumma biittaa bookkanawu maaddiya iqata oyqqi oottidosona. ha asatu giddon zaabbee oiqqida naati aappunee? qassikka shoodiraykka appunee?

wolayttan attuma naati maayidi bantta wogaa bessiyo maayoy shuraabeenne suree giigidaagee mittaa bollan kaqettidi uttiis. qassi etappekka guyyessa baggaara pulatida doozati maatay mittay hegeetanne hegeeta malatiyaageeti do7oosona.

Cora wolaytta wogaa qoncciissiya bullukkuwaappenne hadiyaappe giigida maayuwaa maayida macca naati de'oosona. etappekka issiniya qassi ushachcha baggaara adi'le ciishsha mera maayuwaa maayada eqqaasu. Akka qooriyaara duge maayido maayoi aybee?

cora ushshaa qommoti hegeetikka adidhdhe ciisha malatiya zo7iyaanne zo7uwaappekka yaa sugida dumma dummaa ushshaa qommoti dumma dummaa xaaraamusetuni giigidi corattidi bantta uttiyoobaa bollan uttidi beettoosona.

zammana hiillan oosettida maayanau go'iya pula maayoi misiiliyaa bollan kaqettidi uttiis .ha misiiliyaa bollan de'iya maayuwaa meray aybaa aybaappe meretti?

Oosuwaappe issuwaa geetettiya timirttiyaa tamaariddi de'iya cora maccanne attuma naati zo'o maayiwaa bolla baggaara maayidinne oydiyaa bollan uttidi banttana luxissiyaa asttamaariya kaalliiddi beettoosona.

kushe hiillanchchati bantta hiillan giigissido tukkiya uyanawu maaddiya jabanati shiiqin uttidosona ha jabanatu meraykka baggaagee zo'o gidishin baggaagee karexxa ha jabanati baggay karexxidoi aysse bagay qassi zo'o merettidoi aysse

taagay temaamo tigisttu yaagiya misilee de'ees ha misileekka maayi uttidoy bootta koote gidishin qassikka zuuriyaa yuuyi aadhdhida karettay beettees ha bitaniyaa taaggay yaagidi xaafido gaasotay aybe

issi puulattidi shuchchaappe giigida keettaa giddon issi iqaa wottanawu maaddiyaanne magalashanau maaddiya buquray beettees ha buquraa sunttaa oona gaane a bollankka de'iya worqqa misiliyaa malatiyaagee aybaa maaddi

shanxxaa kumidi isisan dooretti uttida kattay beettees ha kattaykka qassi giigidoy aiba paafirkkaappe ha paafirkka sunttaakka qassi oona gaanee de'iyoosaykka awee?

coora beni wode wolaitta asay olaa sixxaqamettiyo gonddaliyaanne tooraa oyqqida hegankka wolaytta wogaa qonccissiya hariya maayira oyttu attumaynne issi booxxi ekkiyaagaa maayira ichchashanttoy issippe eqqidi haqqo zaari tooraa oyqqidi eqqidosona.

dumma dumma doozzati coratti uttidaagaa giddoppe waannatidinne orddidi beettiya daashshay kumido doozzay de'ees ha doozzaa sunttaa ayba giyo ikka ayfiyaa ayfiiyye ayfennee

issi odanchchay ba kushiyan cenggurssaa xoqqisiya mishaa oiqqidi ba sinttan deyiyaagaa nabbabiiddi beettees. a sinttan de'iyaagee aybee aappekka ushachcha baggaara de'iyaagee haasayiidddii co'u gi uttide?

Darotoo asay bantta buquraa wottanawu maarettiyo miishshay de'ees. Ha miishshaappekka huuphessa baggaara uttidaagee aybawu maaddii? Ikka de'iyoosay awane?

naa"u zo'o boorati biittaa goyiyo miishaa tookkidi goshshaa bollan eqqidosona ha boorata oyqqidi biittaa goyiiddi de'iya asi macceeyye attumee a sunttaykka oonee

dumma dumma ushshaa qommotinne qumai bayzettiyoosan citan citan uttida wombbarainne xarapheezai beettees. ha citan citan de'iyaageeti muumeera aappunee aappun citan uttidona?

tumma dumma miishshada pulaunne hara harabaukka maaddiyaageeti dooretti uttido keettai beettees. hageetuppekka isi karetta gidida kodaa giddon kumidabati de7oosona hageetu qoodaikka aappunee? etappekka yabaggaara de7iya boottatu qoodaikka woise?

naa'u gastta bonchchettida asati issi san eqqi uttidosona. etappekka issoi wolaitta woogaa qonccisiyaagaa maayidaashin issoi qassi karetta maayuwaa maayi uttiis. ha karetta maayuwaa maayidaagaa sunttai oonee?

issi yelaga maccane atumma naati xoqqa sohuwan eqqidi beetoosona. etappe ya bagaara naa'u sohoy boota gididdo sohoy beetees. ha sohoykka aybee?

naa'u cimanne yelaga asati de'oosona efikka hariyaa oiqqidi hariyaa zokkuwan aibakkonne tiyyi diddiyaabaa malatoosona. ha hariyaa merai aibee?

boyiya donuwaa barbbariyaa dumma dumma maanau go'iya qumati deettoosona ha sohuwankka qassi donoy boynay boyee de'ishin shukkaaree ayssi paccide

Dumma dumma wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaappe giigida uttiyoo oydee qassi eta bollankka cora asati bantta doonaan magalashshuwaa wottidi uttidi yaa'aa bollan de'oosona. qassikka etayoo odettiyaabay qassi denttidi ba silkkiyaa pootuwaa denttiyoogan oyqqiyaa issi yelaga na'ay eta giddon eqiis.

parineecheriyaa giyo gonggiyaappe giigiya sanqqatinne masttoteti giyan bayzettiddi beettoosona. hagaappekka guyye baggaara wolqqaama shuchchaappe keexettida keettaynne a sinttankka dirssay shuchchaappe giigidaagee dees.

Dumma dumma alleequwaassi go'ettanau maaddiya miishshay issi kushiyaa bollan utti uttiis. ha miishsha sunttaykka aiba gaane?

wolaytta yelagaa baa qonccisiya banddiraa adil"e ciishsha meranne zo'onne karetta gidiyaagaa cora naati bantta giddon essidi etappekka heezza gidiyaa tuma naati sinttaara uttidosona hageeti aissi hagaa oiqqidonashsha a giddonkka karetta qalamiyaassi go'ay aybee aybaa qonccis

issi quma keettan quma qomo geetettiya bombbolinaa yaagiyoogaa xixxiya bitanee uttidi bayzzidi beettees qassikka ya baggaara qeeri ichchashu litire yaagettiya jarkkaanetikka uttidi uttidosona

deebi geetettiya bodi laabiyaagiya inggiligatto xuufiyan xaafettida buqurai beettees. ha buquraa giddon kumidabay boottabaa kidishin ha bootta buqurai aybaa asanau maaduwaa immi?

cora asati pogiyaa bollan pooca miittinne ufayttiiddi yoosona hegeetuppekka wolaytta sodo yumbburshiyaa qonccissiya malaataa yuushoy de'iyoogaa oyqqidi doosona he sintta baggaara de'iya wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida asatu qooday appune

Wolaytta yaagiyaa bootta xuufiyaan xaafettida yuushshuwaa matan cora attuma naati eqqidi naa'u aatuma naati eta gidoppe bantta oyqqido banddiraa xoqqu oottiyode issuwaage maata mala issuwaagee qassi bootta gidiyoode haratikka oyqqidi banttaagaa banttaaga bessiidi doosona.

cora asati walaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida maccaynne attumay beettees. hegeetuppekka issooti issooti puteppe duge gakkanawu de'iya zo'o mera kootiyaa qassi issoi bootta mera kootiyaa maayiis ha asato giddon giddoora bootta shamiziyaa maayida asaa qoday aappunee?

wolaytta sodo yumbburshshiyaassi xaafettida markkatettaa woraqatay beettees ha woraqataykka xaafettidi kiyido gallassay aginaynne layttay awude awude

kushe hiillanchchati darotoo giigissidi asa naati darotoo xaqqamettanau go'ettiyo miishshaa giigissoosona ha miishshaappekka huuphessa baggaara tucciyo miishshaikka de'ees. ha miishshay aibau aibau maaddi qassikka sa'an appe duga baggaara de'iya naa'u iqatu suntta oonee?

issi yelaga na'iya ba giddoorakka bootta shuraabiyaa maayada bolla baggaara karetta kootiyaanne qassikka karetta suriyaa gixxada pude ba kushiyan ushachcha baggaara xoqqu oottada gatimaa xeeran qachchido maayoy beettees ha maayoy ayba mera oyqqide qassikka ayba aggiya xuufee xaafetti uttide

wolaytta asaassi darotoo qumattan maaddiya quma komo geetettiya lellehee de'ees ha lelleheekka mati puutido puuteekka beettees ha lellehiya sunttai wolayttattuwan ayba geetettii

caammai giigi uttidaagee issi sohuwan utti uttiis. ha caammaa wottanawu ooni go77etti macceeyye attume? ha caammaa meraikka aappunbbaappe giigide?

balchcha biraanu seeraa nanggisiyaagee ba oydiyan uttidi haa xeeliiddi beettees. ha bitaniyaa sinttankka de'iya daagaa iqa walecchattuwan ay bagee?

kaka milatiya sohuwan doozzati kumido sohoi beettees ha doozzati kumido sohuwaa xoqqarakka duge simmidi goggii diddiya aattai de'ees. ha sohuwaa ayba giidi xeesiyo qassikka ha sohoy awee? heeran woikko awa ambban beetii?

"innehoo baar7innaa eristtorantti" yaagiya amaarato xuufiyan xaafettida bootta xifatee zu7o godaa bollan beettees. ha xifateekka wolettattuwan aibaa qonccisanau koyii?

dumma dumma asa nay bantta bollan tiyidi woikko bantta kushiyan tiyidi alleeqanau maaddiya miishshali beettees ha miishshaykka issi maata milaxiyaa puulattida sowuan de'ees ha miishshaa sunttai aybe?

issi woraynne shuchchay kumido mela sohoy beettees ha sohuwnkka cora asati giddo baggaara yaanne haanne qaaxxiddi do'osona ha asati ay oottanawu hagaa giddo yiidona

qonccisiyaa wolaitta keettaa yaagiyoogee issisan puulattidi uttiis. ha puulattida keettai tumaakka wolaitta buuxaappe keexettideeyye? qassi malatissidi hara miishshaappe keexettiidi?

Issi shuchchappe giigida ogiya bollan ushshachcha baggakko simmidi xeeliyoode qorqqoro direttida zaappiya mittatun diretti uttida dirssaynne appe so baggaara qassi issi salo mala tiyyettida qorqqoro keettaynne giddoora qassi manggo mitta malatiyaage beettees.

Wolaytta soodo yunvurshiyaan ee cora waadu miizzati bantta zadaluwa giddon eqqidi banttayo yegettida maataa miidi beettoosona. He miizzattune karettane boottakko shiqqida caccara yaagettiyageti corati bantta zadaluwaa giddon qashetti uttidosona.

bootappe giigida alleequwassi oossetida maayuwa woykko shurabiyaa yagiyooge bassi tira bollankka qassi adil'ee ciishsha, maata mala giigidi baassi tira bollan maata mala karetta wogaa qonccissiya dungguzzappe giigida kaqquwa bollan misilee tookidooge beettees.

dumma dumma ooratta maayuwaa mayzzidi essido misilee de'ees ha misileekka qassi issi bootta maayuwaanne ya baggaara qassi zo'o maayuwaa mayzzidoogee beettees ha misiliyaa sunttay ha aybee

asa na'ay madhdhiya ushaa uyanau maattiya mishshai kodaa bollan tikettidi kumi uttiis ameraikka qassi adille ciisha mera gidiishin ha kodaa doonan de'iya tuchchaa meray ay meree?

cora bantta bolaa birshshanawunne banttawu isportte go'aa demmanwu oottiya maccane attuma naati beetoosona. ha sohoy awee? qaasssi yedhio eqido miishshaa sunttay aybee?

Issi aani hanis yaagiyaa erissuwaa woraqatay oge doonan kaqettidi uttiis. apekka ha baggaara qassi di"oy kiyi baanassi kushshe hiillanchchatun giigida ogeenne des yaatiyoode ha baggaara qassi tohuwaan hemettiyaa asay baanawu giigida ogee beettees.

Cora attuma naati ziiriyan wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi haa yiiddi beettoosona. Etappekka sinttaara yuuyi aadhdhidi yuushuwaa medhdhida uttida macca naati beettoosona. Ha naati yuushuwaa medhdhidoy aybise? Qassikka guyye baggaara ziriyan attuma naati yiyoy waananaase?

Bonchchettida issi bitanee ba garssaarakka bootta shamiziyaa maayidi bollaarakka caccara kootiyaa maayidi uttiis. A i uttido oydeekka karetta a sinttan de'iyaagee i aaybeeshsha? aybawu maadiishsha?

Maccanne attuma naa'u naati issisan uttidosona. Eta sinttanikka uyanaw maaddiya juusee miishsha bollan tigetti uttiis. Qassikka ya baggaara de'iya cora attuma naati issi iqaa xeellid de'iyaba malatoosona. Ha zo'o iqay ha kaappiya gidon aybaa malati?

Cora macca naati eta giddon gasttiyaa macca naatikka doosona. issippe shiiqidi wolaytta wogaa qonccisiyaa hadiyaappenne dunguzaappe giigida maayuwaa maayidi baggaati qa bantta huuphphiyaan iskarbbiyaakka qaccidi baggati qa huuphphiyaakka yeddidi qumatikka shiiqidagaa bantta sinttan huuphphiyaan wottidi bettoosona.

xeelin puulattiinne lo77i uttida qumai beettees. ha sohuwankka oittai barbbareenne qassikka yeechcha bollan uttida zo7obai gujetti uttido qumai de7ees. ha zo7obai gujettido qumaa sunttaa wolettattuwan ai bagiyo?

oyddu asati sinttaara uttidaageetuppe guyyesa baggaara heezzu asati yelagaa banddiraa oyqqidi eqqidosona ha sinttaara uttida heezzu oyddu asatuppe issinna maccaaro gidishin sunttay oona

asanay hara baggappe hinkko baggi pinnanau maarettiyo iniishshai xoosetti uttidaagee de'ees. haageekka asa kushen xoosettida zammana hanotan giigidaa gaa gidishin ha pinniyo sohoy giigi uttido soho a awa gaane woykko awa allaanan de'ettees.

cora wolaytta dichchaa too kaassanchchati wolaitta dichchaa maayuwaa maayidi eqqidosona etappe sinttaarakka qassi naa"u bissi mala maayuwaa maayidaageetinne qassi dummatiya boottaa maayidaagee de'ees. ha boottaa maayidaagaa sunttai aibee ay oottanawu dummaa maayide?

dumma dumma miishshata bayzziyo sohuwan issi macca mishiriyaa santtaa qachca qaccada baizziyoogee beettees. ha maccaasiya sinttan deyiya santtai qachchidi bayzziyaakko aappun qasho kiyane?

daro qommu asanay uyanau maaddiya buquraxi de'oosona. Etappekka corati dumma dumma pisttaliya giddon ashshagetti uttidosona. ha uttidaageetuppekka issi gishshigya giddon aappunai de'ana danddayi?

abeneezer medaaniti medaberi yaagiya xifatee amaaratto pitaliyan xaatettidi salo mera erissuwaa bollan de'ees gidooshin ha abaneezeri medaniti medaberi yaagiya xale keettay de7iyoosay awaane

Issi geelau na'iya ba uluwankka duma dumma yettaassi maaddiya miishshaa tookka uttaasu. ha tookkido miishshaa sunttay ayba geeteti a meraykka aybee aybee?

Issi wodalla na"ay salo mala shamiziyaa maayidi issi gilqqida miizzata laaggiiddi mela sohuwaara efees. Aappekka guyyessa baggaara xeelliyo wode issi urqqaappe giigida keettay bolla baggaara sharaa kammoogeekka beettees.

asati wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayeri bantta hashiyankka olawu go7ettiyo tooraa wotti uttidosona. gidoshin ha tooraa oiqqibeenna asatu qoodai aappunee? qassikka eti aibaa oottiidi di7o?

Heezzantta kifiliyaa luxxisiyo maxaafaan issi doonatton yaagiya amaaratto qaalaatiyaa maxaafay tohossaa deretettaanne asa huuphe yuushuwaa yaagiya issi zo'o godaa bollan xaafettidi beettees.

Ijinchchaa lokkiyaara yaagiya yettanchchai ba wolayttatto yettaa yexxiyoogaa erissiyaanne qassi bana wolaitta gidiyoogaadan malaatiya wolayttaa kootiyaa maayidi issi haakko simmidi eqqi uttees.

asa naati uyanawu maaddiya turkkiyaa aifee de7ees. ha turkkiyaa aifee qassi shaahettidi carettidi giigees. ha tukkiyaa aifiyaa caddidi linkisanawu maaddiya niishshai aiba geetettii?

Issi doozzaY orddidinne corattidi maraa yeli utidaagee beettees. Ha doozzaykka daroto wolayttan erettida doozza gidishin ha doozzaassi maadoy aybee? Asaykka a aybawu aybawu go'etti?

Cora macanne atumma geetettiya gastta asatti shiiqiddi issi sohuwan beettsonna. Etta issoy issoy naxallanne sharbbiya maayidosonna.

cora asati giyan miiza bayzziyoonne shammiyo sohuwan giddo geliri uttidosona ha miizatikka dumma duma meraara de'oosona karetta zo'o qasikka bootta asaykka cora ha sohoy awa ambbaanee

issi bitanee ba kushiyankka ba hashiyankka maayuwaa kaqqiyo woxxidi yuushiiddi diyaabaa malatees i geli uttidi asa oichchiidi de7iyoosai aiba keettee de'iyoosaikka awaan

daabboy uukettidaagaanne qassi a bollan uttida mashshay beettees ha daabboy awude awude uuketti asanawu minkka ayba go'aa immi a qanxxanawu maaddiya mashshay awugeeshsha

dumma dumma qalametun giigida caamay giyan miccettidi sharaa boli des. maata ma; lattiya qassikka salo malattiyageeti giigidi uttidosona.

alleeqidinne puulatti uttida zo7o ciishshainne qassi zo7o dumma dumma merai de7iyo ciishshatikka oidiyaa bollaaninne sa7an laaletti uttidaageeti beettoosona. hagaappekka qassi giddosan maari yaagiya xuufee de7ees. hagee aibaassi go7ettanau maaddi?

cora attumanne macca asati dumma dumma maayuwaa maayidi eqqidosona eta giddonkka issoy ba sinttaa haakko zaaridi ba achchaa dooyidi miicciiddi beexxees i maayido shuraabiyaa meray aymale

lokkomay walayttan darotoo maanawu maaddiya quma qommo gidishin akka bayzziyo miishshay lokkomaa giddon eqqidi uttiis. ha lokkomaappe sintta baggaarakka qassi badalaykka de'ees. badalaayyookka a makkiyo miishai de'ees. hagee waagay lokkomaagee aappun biran baize tiisha ereetii?

asa na7i uyanawu maaddiya haattaa qommoti cora. hageetippekka dumma dumma qottan giigida haattai issi san dooretti uttidaagee beettees. ha dumma dumma qottan de7iya haattatuppe qassi issi mala qottan giigida haattati qanttati aappunee?

issi yuushuwaa yuyi uttidaagaa giddon harapphiya paallaidda salo milatiya merai de77oosan xaafetta uttasu. iippekka ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara de7iya misilee aibee aibee?

kaamiyaa ogiyaara haa yiiddi de'iya haree goocchiyo miishshay de'ees ha miishshaikka aybippe aybippe giigi qassikka yiiddi de'iya haree aappunee

ye walayttaa soodo ketemaa bilxxiginna parttii tsipetibet yaagiya amaaratto xuufiyan xaafettida karetta pidaleti deettoosona etappekka pude baggaara kushe milatiya misilee saalahetti uttiis ha siiiliyaa bollan bantta tohota milatiyaagaa duge yeddi essida misileti ayyebaa qonccissiyoona

Ooratta dumma dumma ha"iida malaaliya maayoti misilee maayidi essi wottidoogee beettees hegankka wolaitta wogaa qonccissiya shuraaweenne gurddee qassikka hegaa mala miiyyiyaara wolaitta wogaa qonccissiya dungguzaappe giigida gurddiyaa gixxida misileekka beettees aappe guyye saara qassi salo milatiyaa gurddeekka gixettidi misiiliyaa bollan uttees.

dumma dumma wolayttan asay maanawu maaddiya paappayaa yarati de'oosona ha paappayaappekka yuushuwan diretti uttida dumma doozzay de'ees ha doozzaa sunttay aybe

dumma dumma asa naati maayanawu maaddiya dumma dumma qommo maayoti' giyan micetti utti dosona. ha maayotikka muumeera qoodi oode aappunee qassikka baizziya asati oone oonee?

naa77u wodalla attuma asati eqqidosona. ha asatikka dumma dumma puutetu giddon eqqidaageeta gidiishin etappe issoyi ba giddoora maata milatiya shuraabiyaa maayiis. ha bitaneekka qassi maaido kootiya merai aibe?

cora daro asati dumma dumma mera maayuwaa maayidi ya baggaaranne ha baggaara eqqidosona etappe gidduwankka ziriyan efudiyaa maayida cora yelaganne gastta asati deettoosona hagee awa hammanuwaa maaraattan giiganawu danddayi awa bididiyoona ayssi hagaattan haniyoona

daro asati bantta paraa toggidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi uttidosona. cora asatikka etappe guyye baggaara beettoosona. ha paraappe issoy sinttati eqqida boottay beettees ha bootta paraa sunttaa oona giyo?

Issippetettan zamariyaa coran attumanne macca naati efudiyaa maayidi bantta qooriyaakka bootta masqqaliya malaatay zo'uwan ti7ettidoogaa wottidi issi wolqqaama shuchchan keexettida gimbbiyaa baggaara haakko simmidi xeeloosona.

wolayttattuwaa yexxiya yettanchchata. wolaytta yettan bantta sonnoqa durssaa duriiddi naa77u maccaynne oyddu naa77u attuma naati issippe shiiqidi oydday issi lo77iya zo7o magalaashoy direttido keettan duriiddi de7oosona.

issi qorqqoraappe keexettida issi issi mittai haahuwan eqqidaagee beettees. ha sohoikka makiinati gelanau maaddoosona aappu makiinati geli eqqi uttidona? ha suhuikka awe?

cora maccanne attuma naati issi saa shiiqi eqqidi aybakkonne be'iiddi beettoosona. ha so'uwankka bootta shuraabiyaa maayida na'ay gixxido suriyaa meray ay malee?

godaree ba keettaa giddon uttidi kushiyaa bessiya na'aa singgiiddi de'ees ha godaree de'iyoosan hara godareekka de'iishsha ha issuwaappe hari bay ayssi deriyaa yeddidi kessi yeddi gibooqqona ayssi keetta giddon keetti diri wotironaashsha ayyo go'aykka aybeesha

cora macca asati issisaa shiiqidi zal7e miishaa shiishi wottidi uttidosona. ha uttida asa sinttankka timaatimeenne kaarootee de7ees.a kaarootiyaanne timaatimiyaa kili kiliidi baizzanau maaddiya iqaa sunttai aibe?

wolaittan darotoo erettida tukkiyaa yaagiyo murutai de7ees. ha tukkeekka qassi keehin zo7idaagaa gidishin issooti issooti maata meraappe laamettibookkona ha laamettibeenna tukketi aissi hankkootuppe dummatidona?

seeraa nanggisiya xaacee cora asttuppe gidduwan utti uttiis. Aappekka ya baggaaranne ha baggaara de'iyaageeti xuufiyawu maaddiya miishaa oiqqi uttidosona. Ha sohuwan aybi hani diddiyaabaa milatii? Ha seeraa nanggisiyaagaa oosoi aybe ishi?

issi bitanee wolaytta wogaa maayuwaa maayi eqqidaagaa sinttan cenggurssaa xoqqisiya miishshaanne qassikka a cenggurssaa duuqqiya miishsha oyqqidi eqqida izaawu beettees ha izaawa sunttaa eretiishsha

attumanne macca naati corattidi de7iyaageetuppe issi huuphiyaa zo'o qalamiyan tiyida attuma attumaageenne issi maccana iyakka dugo baggaara toophphiyaa banddiraa oiqqidi eqqidosona.

dumma dumma iqati asa naati bantta son go7ettanawu maarettiyo miishati beettoosona. hageetuppekka waanna geetettida haattaa oiqqanawu maaddiya heezzu zo'o iqati beettoosona. ha giitu sunttaakka aibagiyo?

wolayttan darotoo daaxxa barbbaree erettida quma ha barbbaretikka naa'u meran giigoosona ha naa'u barbbaretu sunttaa oona gaan?

dumma dumma goshshanchchati banttawu kattaa aifiyaa cakkidi denttanawu go7ettiyo miishshati de7oosona. hageetuyyo sunttaikka oonee? eta dullessa baggan oiqqanawu maaddiyaageekka merettido mittaa qommoi aibe?

heezzu maccanaati doozzaa giddon eqqidosona. eti eqqidosankka boinaa giyoogeenne badalay beettees. hageetu giddoppe qassi issi macca na'iya aduqqa ekkada zo'o shuraabiyaa maayaasu iippe duge baggaara de'iya na'ee meray ay male?

cora puulattida doozatun kumi uttida woray beettees aappekka ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara dugekko simmidi goggiyaa boottay de'ees ha sohuwaa aybagiyo ha goggiyaageekka aybee

Cora maccanne attuma asati shiiqidi beettoosona. Eta giddoppekka daroti wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayi uttidosona qassikka issi maccaara issoy pesttaaliyaara immiyoobaa ekkanaassi dooyada oyqqidoy qaha sunttay aybe?

puulatti giigi uttida asa nai tohuwan woottidi alleeqanawu maaddiya caammai beettees. ha caammaekka qassi wolaitta wogaa qonccissiya meran tiyetti uttiis. ha caammaa medhdhiya paafirkkaa sunttai oonee?

beqqu yaagiya quma keettay isi qorqqoro dirssaappe xokkan kaqetti uttidaagee de'es hegaappekka duge baggaara qassi naa"u penggee dees ha penggee ayssi doyeettide

cora salomera shamiziyaanne karetta bolla baggaara de'iya maayida cora tamaare naatee uttidosona etappekka guyyesa baggaara de'iyaageedi luxisiyaageeteeshsha eta yelida aawateenne aayete

daanna pantta abrahaama yaagettiya xuufee xaafetti uttidosaappe guyye baggaara issi na'ay de'ees i ba huuphiyan woddidoykka maata milatiyaagaa gidishin i maayidoikka qassi bootta ha na'ay awan de'ii a sunttay ayssi abrahaama geetettida

asa naati maanau maaddiya oyttai ya baggaaranne ha baggaara oiddusuwan uttidaagee beettees oyttaappekka gidduwann naa'u yeechchan xaaxetti uttida qumai de'ees haageetuppekka gidduwan qassi dumma miishshaara uttida qassikka ekkidi maanau maaddiya mooqiyaara de'iya kattai de'ees. giroshin ha yeechchan xaaxetti uttidaagee aybee?

cora asati issi goshshaa giddo geli eqqi uttidosona ha goshshaa giddonkka ziiriyan ziiriyan puulatti uttida puuteti beettoosona. ha sohoi aweeshshaa aikkanau shiiqidonaashsha qassikka ha asatu giddon zo'uwaa maayidaageeti ayatee?

motoree eqqi uttidosaappe sintta baggaara soo xeelliyo wode lasttiqe oideti uttanawu maaddiyaageeti beettoosona. ha sohuwankka yitu yaagiya quma keettaa xufatee erissuwaa bollan xaafetti uttiis pude baggaarakka isi motoriyaa de'oos ha motoriyaa sunttai aybee?

Jaanxilay maata mala gididi saapaarikom yaagettiyaa simiyaa bayzziyaa naati appe garssa baggara uttidosona. issi wodalla na'aynne issi yelaga na'iyaa eqqidi siiiyaa shammiidi beettooosona. qassi uttada issi zo'o guulluwaara diyaa shuraabiyaa maayida na'iyaa etayoo bayzzayda de'awus.

amaaarigna ende aafi mefichchaa yaagiya maxaafay aapuntta kifilyaasse? ha maaxaafaa xaafida asati woysee ? eta sunttaykka oonee oonee?

isilimminnaa ammanuwaa mera kaalliya asati bantta goynnuwaa saatiyan goynniiddi de7oosona. hegeetuppekka qassi sinttatiyaageetu sinttan issi zo7oy hiixettidi beettees. ha zo7uwaa sunttaa aybba giyo?

oiddu asati issi puulatti giigida sohuwan uttidinne eqqidi de'oosona hageetikka maayidoy zo'o mera gidishin attumaageeti qassi bootta suriyaa gixxi uttidosona ha aayyiya woykko aaway uttidaagaa giddon awunne

Issi yelaga na'ay cengurssaa xoqqu oottidi sissiyaa miishshaa a doonaakko shiishidoogan baassi de'iya qofaa yootiiddi kusheta qassikka qoommidi eqqidi eta haa xeelliiddi beettes. I maayido maayoyikka karetta kootiyaanne garssa baggaara salo malatiya suriya jinssiya giyogaa gixxis. Appe guyyessa baggaara cora asati beettoosona.

Dumma dumma asa na'aa pulawu maaddiya pula miishshati issisaa shiiqi uttidosona. Etikka dumma dumma' etappe qassi gidduwan de'iyaagee 'longiwir' yaagiya inggilizatto xuufuwan xaafetti uttiis. Ayyo meraykka bootta a tuchchaykka qassi karetta i aybawu maaddii?

issi de'oy baanau giigida ollay de'ees. a ollaappekka ya baggaaranne ha baggaara ogexi beettoosona gidooshin qeeri kushen sugidi maarettiyo gaarie ya baggaara de'iyaagee muumeera aappunee?

bootta godaa bollan garssa baggaara maata milatiyaga kaqqidi a bollankka qassi wolaytta dichchaa amuwa yaagiyage bantta erissuwa xaafidoge beettes. appekka duge baggaara qassi baraata aginaa uddufuntto gallassaa naa"u sha'anne tammanne laappun maarotettaa layttaa yaagiyage beettes.

cora yelaga naati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi bantta hashiyankka dullaa wottidi eqqidosona. qassikka dullaa wottibeennaageeti de'oosona. gidoshin ha naatu giddon dullaa oyqqida naatu qooday woysee?

odanchchaa issi erettida asi ba dimiciyaa xoqqisiya miishshaa ba kushiyan oiqqidi kiitaa aattiiddi beettees gidooshin ha kushiyan oiqqido dimiciyaa xoqqisiya miishshaappe sintta baggaara kaqetti uttida woikko xoqqu giidi asinttan de'iya dimiciyaa xoqqisiya miishshai aappunee?

Cora asati bantta sinttaa shiishidi kayottiyaabaa milatees. Hageetuppekka issi bitanee ba kushiyaa naa'an ba huuphiyaa oyqqidi karetta kootiyaa maayi uttiis. Ha bitaniyaa sunttay oonee? Ayssi yeekkiyoona?

Shuchchaappe keexettida wolqqaama keettay beettees. A sinttankka cora maccanne attuma asati yaanne haane simerettii de'osona. ha keettaykka keexettido qorqqoruwaa meray zo'o ha zo'o qorqqoroy merettidoy awaanee?

issi seeraa nanggisiya xaacee eqqi uttiis ikka gixxido suree boottaa i maayido kooteekka karetta ba kushiyaankka tuufiyaa xaafanawu maaddiya miishsha oyqqiis aappekka buyye baggaara uttida issi xaacee de'ees ha xaacee gixxido sureenne maayido shamiziyaa meray ay malee

"naannu" yaagiya macca naatu huuphe keettaa giigissiyoge erissuwa bollan xaafettidi ogiya woyikko mela biittaa bollan eqqidi uttis. Hegaa bollankka qassi cora macca naatu huuphee giigi uttidaagenne dadettibeenna uttida huuphee beettes.

dumma dumma mera maayuwaa maayida misilee macca asaa qottan giigidi uttiis ha macca asa meran giigi uttida misiletu gidduwankka zo77uwaa maayida misilee de7ees ha zo7uwaa maayida misiliyaappe tiraara tuge uluwaa gakkanau kaqetti woikko xaafetti uttida boottabai aibee

Qumaa maanawu maaddiya buquraa bollan oyttay de'ees. Oyttatikka qoodan oydda gidishin oyttaappe dummatiya naa'u orddebati oyttaappe gidduwan uttidosona. Hageetikka aybee? Aybaappe merettiyoona? Ayba go'aa asanawu immiyona?

hekeera qursa qurssi beet yaagiya amaaratto xuufee xaafettidaagee issi erssuwaa bolla de7ees aappekka sintta baggaara de'iya issi maccaasiyaa ogiya bollaara baydda beettoos ha maccaasiyaa goochchoy attumee macce

dumma dumma geeshshatettaa nangguwaa oottiya dumma dumma heeraassi olettiya cora asati bantta puxaa oyqqidi pittiiddi beettoosona. etappekka guyyessa baggaara pooisiyaagaa maayidi biya muhacca naatinne attuma asati aappune?

Issi wolaytta wogaa maaytuwa maayyidi issi yelagaa maccaa na'iyaa motoriya bollan uttidaara ha simmada xeellaydda de'awus. Ippekka guyyeessa baggaara wolqqaama maata mala zaapeti pude eqqidaageetinne guyye baggaara qassi keettay shuchchappe keexxetidi wuribeenagee beettees.

cora attumanne macca asati issi sa shiiqidi worattiya sohuwan eqqidosona. hageetu giddoppekka issi bitanee zo'o shuraabiyaa maayidi bakishiyankka kushiyaa yiddidi eqqiis ha bitanee auppe yiide?

wogaatto hanida issi attuma na7aynne macca na7iya gelettiyo wodiyan attumaageekka paraa bollan maccaarakka paraa bollan puulanchcha paraa bollan uttidi eta kaalliya guyyeeranne sinttaara eta moqqisaa immiiddi de7iya cora asati kaalliiddi beettoosona.

Issi gastta baltteetiyaa keehi ashkke milatiya sinttaara lo'iyaa uttidaara beettawusu. Ha mishiriyaakka maayido naxalan zo'o mera adil'e merannee karetta mera oyqqida naxala bollan si'ilettida si'ilee de'ees. Gidoshin ha mishiriyaa uttido sohoy awe? Aybaa giddon diyaabaa milati?

brhani migidbeet yaagiya xifatee bootta gididi maata milaxiyaagaa bollan xaafettidi utti ha xuufiyaa xaafidi immida eqotay ayba eqotee qassikka garssa ba gaara beettiya uttanawu maaddiyaa lasttiqe oydeti aappune?

cora asati ya baggaaran ha baggaara uttidi do7osona eta giddon tukkiyaa duuqqaidda de7iyaara maccaariiyye attumaagee ? qassikka uttidi uyyaa asati aappunee ?

cora attuma asati issisaa yaa7aa bollan uttidi asaa kaalettiiddi do7osona. ha asatuppekka karetta kootiyaa maayidi bantta qooriyan dungguzaa sharibiyaa qachchida attuma asati appune?

Issi yelaga na'ayinne issi yelaga na'iyaa bantta ammaano maarattan geeshsha maxaafaa doyiidi qassikka na'iyaa baassi de'iyaa shaamaa xomppada xoqqu oottada poo'issin na'ay qassi maxaafaa nabaabiidi de'ees.

ayifanawu matida mati zerettidi dicciiddi de'iya badalaa carshshaa giddo gelidi heezzu issi bootta shamiziya maayida bitane sure giddo yeggidi eqqidaageenne appe ya baggaara zo'uwa mayidaageeti heezzaa kumidijaakkeetaakka bollaara gujjidi haa simmidi eqqidosona.

cora attuma naatinne macca naati issi gonggoluwaa giyo heeran eqqidosona. ubbaykka bantta kushiyaa som'uwaakko som'uwaakko zaari uttidosona. ha sohuwan dumma dumma imetees yaagiya shuraabiyaa maayida attuma naatinne macca naati aappune?

Dumma dumma kushshe hiillanchchatun giigida so miishshati heegekka beni wode asay tukkiyaa uyanawu maadettiyoo jabanaynne siinee dumma dumma qalamiyatun tiyettiis. jabanay karetta gidishin siinekka zo'anawu biidi beettees, heegekka qassi issi iqaa wottiyoo kifiliyaakko gelidi

Hebanttuwaa yaagiyoo ee doozay hagan giigidinne puulattidi gooshshaa bollan mokkidi ba ayfiyaa ayfiyoo kuushshaakko gakkidi qassi ciishshaakka ciiyissidi beettees.

issi bobboxaama a dussa na'ay bootta suriyaa gixxidi karetta caammaa wottidi ba kushiyaa naa''aakka xaaxidi issi wogga godaa bollan zemppidi eqqiis ha na'aa sunttay oonee i eqqidosaykka awe

dumma dumma haattati zin'ido suwaa giddon de'iya dereti beettoosona. ha deretikka haakko deriyaappe dummatidi giddon beettiyo gaasotai aibe ha sohoikka awan diyabaa milatii?

qobbuwa yaagiyo mittay de'ees. hegekka qassi darotoo Wolayttan asay budena tiganayyo bashshiyakka quccanaw maaddetiyo iqqa, darotoo darotoo beni wodee asay qobbuwa ayfiya mittan lukkidi xinqquwan aattidi lambbatuwankka ba soon xaqqamettiyo beni wodeppe doommidi go''ettiyo erettida mitta qommo.

Uuttay eqqidaage beettees. Appe guyyeera cakkay de'ees. A miyyiyankka qassi sa'a bollan irxxa maatay de'ees. Uutta eeshshoy sa'aan kummi uttiis. Qassikka yelaga uuttappe ya baggaara biittay beettes.

oyddu asati wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi eqqidosona. eta giddoppekka aayyiya aawai na'ainne na'iya de'oosona aawai awa baggaara eqqide aayye ka qasi awa baggaaraqi?

Udula mittainne udulai de'iyaagee deettees. ha udulay mittaappe giigiyaagaa gidishin wolayttan daroto asay ha udulaanne udula mittaa aybau aybawu go'ettiyoona

issi yelaga na7ai paraa kooridi paraa bollan kiyidi uttiis. ha paraikka bootta gidishin ha paraa zokkuwan de7iyaagee aibee aibee? qassikka i kushiyan oiqqidi hashiyan wottidoogaa sunttai aibee?

issi ollay kumido mela sohoy de'ees ha sohuwankka xooqqiyaanne ziqqiya bootan dumma dumma doozati de'oosona ha sohuwan ya baggaaranne ha baggaara de'iya ollan haattay diishsha woykko baawee

Darotoo walayttan asay wulawushshiyaa yaagiyo harggiyan oyqetti eroosona. Ha wulawishiyaa harggiyau maaddiya ha doozay de'iyoosay awaanee i darotoo asa gaden beetiiyye woranee a sunttaakka eriday poonee?

heezzu wora medoossati woraa giddon woxxiiddi de7oosona. etappe naa77ati guyyeera diishin issoi sinttaara dees. ha guyyeera de7iya naa77atu sunttai aibe? eti diyoosaikka awane?

lo''i puulatida maata maanassi kare kessido miizata malatiya karetta miizatinne zo''oti qassi coraa asati eta giddon yaanne haanne eqqidi eta sinttaara eta guyye baggara de'oosona.

issi maccaasiyaa qeeri na'aa ba matan essada qeeri mariyo oyqqada uttasu ha mariyaa maataa maanawu kiyeda mareeyye coo guppanawu kessido maree qassikka meray ay maree

issi ballaara eqqida cora mittatu bollan dooretti uttida mittay deettees ahappekka qassi issi giddotiya ballaa bollan kaqetti uttida miishshai de'ees hageekka keeshiyaa gidishin ha keeshiyaassi go'ai aybe

issi yelaga maccana'iya ogiyan eqqada qassikka maata milatiya gurddiyaanne qassi adille ciishsha mera shuraabiyaa maayada giddoorakka boottaa shuraabee de'iyoogaa maayada eqqasu ha na'iyaa xoqqu oottada oyqqido adille ciishsha meray ay qonccise

kushe hiilanchchatun merettida shaatiya yaagiyoogee wolaytta asay darotoo maanassi maadiya miishsha. ha kushe hiilanchchatun merettida urqaapaappe giigida so iqata geetetosona.

Naa'u yelaga shiqqettida maccanne attuma naati etikka qassi wolaytta gidiyogato wolaytta qonccissiyaa maayuwaa suriyanne shurabiyaa attumagetti maayin maccaara qassi qamisiyaa duge maayada issoy issuwaa qoommidi kushiyaa giddon gelissidi zannaaqqidi eqqidosona.

issi kaamee asanai bollaara maayanau maaddiya miishsha caanidi efiiddi de7ees. ha miishshaikka qassi dumma dumma meraappe oosettiis zo7oi karettainne qassikka maata milatiya meraikka de7ees. ha miishshai woliittattuwan aiba geetettii? hagaa

Cora asati ziriyan ya baggaaranne ha baggaara uttidi ashuwaa oyttaa unccaanne barbbariya qassikka mashshaa oyqqidi uttida saanee sinttan uttin itikka uttidosona. Qassikka eta sinttan dumma dumma qommo ushshaa qommotikka de'oosona. Ha asati uttidoy aybissee? Hagaa ashuwaa miidi diyo gaasotai aybe?

Naa'u benin wolaytta keetta qomoti de'oosona. Etappekka guyye baggaara wogga deree de'ees. Keettaa qommoti wolayttan cora shin ha keettaa qommoti aybaa ayba geetettiyoona?

oiddu attuma naati issi san shiiqi uttidosona. etappekka ha baggaara qassi issi bitanee akaafaanne issi adussa dullaa oiqqidi uttiis. ha bitaneekka gixxido suriyaa merai ai male?

Mantta samuueli poola getettiyaa kase wolaytta zooniyaa ayssiyaa gadawa geetettidagee cengurssaa xoqqisiyaa miishshaa oyqqidi haakko simmidi asaayoo yoottiidi de'ees. qassikka a sinttan bootta woraqatay dooyettidi uttiis.

issi wii cii hii erii yaagiya wolettatto pitaleti xaafetti uttido sohoi beettees. ha sobaappekka pudenne dugi baggaara dumma dumma merati ciyetti uttidosona ha pitaleti aibaa bonccissiyoona?

coraa hawullashoti issippe shiiqidi awaa ho''anawgaxaa kiyyidi zin''idi uttidoosona. etuppekka sintta baggaara banttayo gelidi haatta giddon pe''anassi maadiya haattay ya baggaarakka de'ees. eti zin''idoosona maata malatiyaageeka eti zin''idoosona dees.

kushe hiillanchchati hiigissidi wotido keree beettees. ha keriyaa qooreekka dumma dumma irzzo meraton qanxxeti qanxxetti kii uttiis. giddoshin ha kushe hiillanchchati medhdhidoy hagaa aybippe qassikka aybawu go'ettanaasse?

iyesuusi yaalloy hiwota allow yaagiya wolaytta soodo isttaadeemiyaa qaalihoote charchchi yaagiya xuufee xaafettu uttido xifatee beettees ha xifatiyaa giddonkka yee pitaliyaa giddon issi misilee asa milatiyaagee de'ees ha misiliyan asa milatiyaagaa hayyee pitaliyaa giddon aybawu xaafidabaa milatiishsha

cora asati pude kiyiyaageeti beettoosona. qassikka pude baggaara eqqida cora asati ha asata xeelliddi de'osona. ha asati gelidi kiyiyo olay aybbaa qonccissi?

orttodookise ammanuwaa kaalliya cora asati bantta ammanuwaa wogaa bonchchiiddi beettoosona hegankka qassi cora maccanaati tookki uttido baa sunttay ayba geetettii qassikka aybawu maaddi?

irzzo meraara de'iya miishsha bollan naa''u zo'obay pude eqqi uttiis a bollankka tooqqiya bandderaa qonccissiya maata mala axille ciishsha meranne zo'o gidiya issi miishshay qashetti uttiis ha miishshaykka ayba go'aa asanawu imii

Daamoota buruliyaagaa woykko kaamiya luxisiyaa qota yaagiya xifatee de'iyoosaappe duge baggaara dumma dumma malaatati de7oosona. etappekka issi yuushuwaa giddon zo7o qalamiyan ekisee wodhdhi uttidoogee aybaa malaati aybaa qonccisi?

Issi wolqqaama quma keettay beettees. qassi agiddonkka asay uttanawu maaddiya bootta wombbaraynne qassi salo mala magalashuwan kametti uttida xarapheezzay dees.

cora attuma naati haddirssa baggaara qassikka ushachcha baggaara macca naati ifudiyaa maayidi cenggurssaa xoqqisiya miishshaa oyqqidi goynniiddi de'oosona eta maccatuppenne attumatuppe gidduwan de'iya maxaafaa wotanay maaddiya miishshaa sunttay ay

issi sohuwan uttida miishay beettees ha miishshaappekka qassi issoy adussa issoy qantta ha miishay aybaa asanaassi maaddiid diyoosaykka aawe ameraykka ayssi hagaattan hanide

issi puulattidi giiki uttida shuchchaappe keetettida keetta giddon maaraara haakko simmidi uttida miishshai beettees. ha miishshaappekkayya baggaara naa'u macca naati haakko bantta sintta zaarari bexeelloosona. ha miishshaikka aybaappe merettidi ha miishshau go'ay aybee?

heezzu macca yelaga naati miicciiddinne ufayttiiddi uttidi uttidosona ha etikka maayiro maayoy aybaa qonccis sunttaykka aybee

hewet baarina iristtorantti yaagiya quma keettaynne he soon giigiya dumma dumma quma qommoti xaafetidi giigidi issi erissuwa bollan beettoosona.

dumma dummaa so miishshata woottanaunne qosanau go'iya buquray de'ees he buquraa bollankka odibesso miishshay utti uttiis ha odibesso miishaa bessiidi de'iya issi yelaga na'ay beettees ha na'ay maayido shuraabiyaa meray ay malee

cora asati eqqidaageeto giddoppe sinttatidi beettiya adil''e mera ciishsha maayuwaa maayida bitanee huuphiyankka qassi adil''e mera kopiyaa wotti uttiis qassi a dirssa baggaara caccara maayuwaa maayidaagee cenggurssaa xoqqisiya buquraa oiqqidi doona ko shiishi utiis ha buquraa sunttay aybee

Cora macca asati issisan ziriyan uttidi de'oosona. Ha asatikka wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi de'oosona. Hageetikka ciishsha oiqyido gaasotay aybee? Etappekka gidduwan issinna huuphiyan wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa xaaxa wottaasu. Aybawu xaaxade?

cora attumanne maccanaati yaa baggaanne ha baggan dumma dumasan utti uttidosona etikka citan citan uttidi banttayyo miyoobaanne uyoobaa uyyabaa malatoosona ha asati uttanau go'ettido buquraa sunttay aybee qassikka aybippe merea

issi wora milatiyaa sohuwan dumma dumma sohuwan booketti uttida boo7e milatiyaabai beettees. ha boo7etuppekka gidduwan zeretti uttida zerettai aiba kattee? qassikka issi aduqqidi beettiya mittai aiba geetettii?

issi zambbaa geetettiya puulau maaddiya mittai beettees. aappekka ya baggaara hara hara doozadi de7oosona ha sahuwan keexettida oiddu mittatu bollan uttida qorqqoroi de7ees ha so7oi de7iyoosai awe?

cora asati bantta kushiyan atakilttiyaa woikko paapaya yaagiyo kattaa oiqqi uttidosona hageetuppekka corati wolaitta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidaageeta gidishin ha gidduwan eqqidi kofiya ottiri manaaxxiriyaa wottira bitaniyaa sunttai oonee ikka awuppe yiide?

naa"u odanchcha asati issoy ba sinttan cenggurssaa xoqqisiya buuraa oyqqidi asaayyo aattiidi kiitaa dees qassikka issoy ya baggaara taraa nanggiiddi diyaabaa malatees gidooshin ha cenggurssaa aattiidi de'iya asatu qooriyan de'iya maayoy awa biittaa wogaa qoncciisii

cora maccanne attuma naati ogiyaa bollan bootta shuraabiyaa maayidi haasayiiddi yiyaabaa malatoosona. ha naatikka aibaa odiyaabaa milati ?sooikka aueeshsha aissi oge bollan kiyidi haasayiyoonaashsha?

Iita ayyaanaa xaliyaa yaagiya doozzay ha sohuwan beettees. Iita ayyaanay i aygeeshsha hagee iita ayyaanaassi maaddiyaa xalee? ha mitteekka darotoo beettiyoy awa heeran?

issi puulau maaddiya buqurai sa'an zin''i uttiis a meraykka qassi zo'uwaakko biidaagaa gidishin bolla baggaara suugar yaagiya xufatee ingiliizatto doonan xaafetti uttiis qassikka i tucettidoy karettaappe gidoshin ha buquray uttido sohoy aybeeshsha

issi qaxibalettida haattay goggiyaageenne azuamiiyetun qassi ya baggaaranne ha baggaara eqqi uttida zaafeti maata milatiyaagee de'oosona awaa ayfeekka wulliiddi de'iyaagee haakko simmidi bantta poo'uwaa haattaa bollan essi ootiis

alleequwassi giigida saaatetinne dumma dumma qooriyaan woottiyo alleeqoti kaqettidi boottabaa bollan uttidi qassikka guyye baggaara godan karetta bollan kaqetti uttiis

cora bootta shuraabiyaa maayida cora naati de'oosona. etappekka isiniya gaxaa kiyada shuchcha bollanne qaasu ha na'iya maayilo maayoikka karetta suriyaanne bootta shuraabiyaa qassikka ha naatuppe iyyabaggaara duge simmidi boottay beettiyaagee ayb?

Issi yelaga na'ay wogga shuchchaappe giigida wogga zemppiyoogaakko shiiqidi haashshukka giiddi ba kushshiyaa xoqqu oottidi salo malatiyaa kootiyaa maayidinne ba ayfiyaankka manaaxiraa wottidi karetta suriyaa gixxidi eqqidi uttiis. appekka haa simmiyoo a eeshshoy ogiyaakko simmidi wulidaagee beettees.

Issi shuchchaappe giigida ogiya bollan pesttaale giddon coratti uttida cora miishshay beettees. Ha miishshaykka aybawu aybawu asa na'aa maaddiyoona?

Yeleta laytta woykko dumma dumma ufayttiyoba oottiyo saatiyan asa na'aay punidi go'ettiyo upuupaa yaagiyo miishshay beettees. Ha upuupaykka dumma dumma merappe giigidaga gidishin, ha upuuppappe garssa baggaara qassi iqaa woykko buqura wottiyo xaraphpheezzaa giyoge de'ees. Ha xaraphpheezzaa bolli de'iyabati aybe aybe?

dumma dumma qalametuppe giigida cora caammati qeeri naati bantta tohuwan wottanawu maaddiyageeti giyan zal'iyo sohuwan sharaa bollan micettidi beettoosona. qassi eta giddonkka adil'e ciishsha malatiya boottayinne qassi salo milatiya qa hara qalameekka tiyettido caammay beettes.

issi cora asai shiiqidi yaa'aa bollan uttidaagee beettees. ha asatu giddonkka aappun seeraa nanggisiya xaaceti de'iyoona? qassikka eta giddon oiqqidi xuufiyaa xaahiiddi beettiya xaacee ay mala maayuau maayide?

goshshanchchati bantta gaden dumma dumma kattaa zeridi mokissoosona ha mokissiyo kattatu giddoppekka badalaynne qassi issi karbbabba hayttaa oyqqidaagee beetteesi ha karbbabba hayttaara de'iyaagee ayba geetettii

cora luxida tamaara naati bantta luxettaa wurssidi anjjettiiddi beettoosona hageeti ubbaikka qassi karetta maayuwaa bollaara maai uttidaashin itappe issoi dummatiya qooreppe biidi toho gakkanau de7iya zohuwaa maayiis ha maayidaagee luxidobai aibe

Keehi geexxetti uttidda sa'a bolla hiixxettidad issi wodalla na'ay giigissidde de'iyooge beetees.

shuchchaappe giigida keettan heregaappe giigida masttootee geli uttidaagee deettees xaappekka sintta baggaara qassi xiiddaa yuushshi aattidi alleeqissidoogee puulattidi issippe shiiqi dadetti uttiis

Issi bootta godaa bollan adil"e ciishsha mala qalameenne appe duge baggaara qassi salo mala qalamiyaa gidduwaan naa"appe walaha qalametuura gayttida yuushshuwaa giddon boditte ambbaa yaagiyaa xuufee tsaafettidaagee beettees.

Kushe hiillanchchati giigissiyoo urqqaappe merettiyaa so iqati hegeetuppekka gumbbuwa, jabanaa geetettiyaageeti corattidi issisan uttidi beettoosona. Yaatiyoo gishshaw hageeti darotoo kushe hiillanchchati giigissiyoo iqa gididi sobaassi maaddiya miishshata.

cora ehudiyaa maayida macca naati yafaran eqqidi goinniiddinne yexxiiddi beettoosona. etappekka ha pegga haddirssa baggaara a dil'e ciishsha meraa ba zokkuwan qachchida na'iyaa de'awusu. ha na'iya maayido maayuwaa sunttay aybe?

issi maccaasiyaa keehi deexettada ba zokkuwankka qassi ba ada ogiyaa bollaara yaidda beettoosu ha maccaasiyaa maayiro maayoi zo'o ba kushiyankka aqassi oiqqada oottidobai de'ees ha kushiyan oyqqada diyogee aybaa maaddii suunttaykka aybe

Dumma dumma woraa medoossati de7oosona. Etikka de'iyo woran odooruwaa yaagiyo mittay beettees. Ha medoosatikka issoi haatta bollan eqqiis issoy qassi ya baggaara eqqiis. Ha medoosa sunttaykka danggarssaa gidishin hamedoosappe sintta baggaara kace malatiya kii uttidaagaa sunttay aybe?

darotoo asa naati uyanau maadettiyo juusiyaa giyoogee de7ees. hajjuuseekka giigiyoi aibippe aibiippe? qassikka a uyida asai waani?

Guuttaa gastta ekkiya mishiriyaa abokaaduwaa tokkaydda shalkkiya oiqqada biittaa booggada tokkaidda de'ausu. iippekka guyyesa baggaara haraatikka hagaa malatiya oosuwaa issi malan oottiddi bantta biittan puutiyaa dichchiyo oosuwaa oottiddi doosona.

issi puulatti uttida sohuwan dumma dumma doozati beettoosona. ha doozatu matankka poo'anau maaddiya xomppee kaqetti uttiis. ha xomppiyaa sunttai aiyba giitetti?

issi ciishaa ciiyida doozai Y beettees ha ciishaa ciyyida doozaikka ayba go'aa asanau immanau tannai ikka de'iyo sohoy awaano qassikka sintta baggaara beettiya keettai ooge